Olesitowulanda ehala lyoma landithilo oku landitha iikulya, okumonamo iiyemo. Oku landitha uumeya utalala, ehala lyoku fudhapo manga toli eto uvitha nawa onkalamwenyo yoye.

Ndika olyo ehala lyoku inyanyudha. Otali taambako ayehe mboka ya hala okukala mulyo. Ohali patuluka oowili omilongombali nane sigo omilongombali naheyali. Otali patuluka momasiku 24 sigo 27 Apilili 2024 omo lya patuluka.

Oto vulu oku longitha iimaliwa oku landa oonguwo. Oku landa iikulya, oku landa egumbo lyoku kala. Oku landa osheenditho nakehe shimwe to vulu oku konga ongele ashike wuna oshimaliwa oku landa methimbo ndika lyonena. Ngele kuna oshimaliwa ogweye ito vulu oku ninga sha. Owuna oku kala wuna oshimaliwa opo wu lande kehe shimwe.